mbatin kilo ɗik kilo ɓetik a njikooxin rew we andoona yee, ka andoona yee ,kaa refa no ka andoona yee ka ref soxla fa andoona yee o koor oxe tane'iran pour soxla fa waag o ɗaxoox I ande tew oxe jeganga soxla xay o kor oxe waagi no fi' so koor oxe jegangee aareer pour waag o jikooxin o ndik onqe kaaf ke te watin teen kilo ɓetik a jikooxin soxla faaga waag o ɗaxooa ndaa cikax kaaf wax deg no zone ke in o weeke mayee meen lool lool mayee meen o wax deg mayee meen i. <laughs>
yaa boy maxey simnang
Maxey jaaɓang
<music> ko xooxaa maalo
Nangaam o xooxaa maalo, naam o xooxaa kaaf, naam o xooxaa aareer <crosstalk> in xooxanga maalo koy kan jilinkan xotan pour ñoowir rek yaam waagiim o xoox sax ka andoona yee kaam ñaaman bo jikiim. <crosstalk> Kaam waag o xoox rek jeg o ndik ñaam teen jikoox, jikaa ñaamaa i no ka farna na aar ake fo kaaf ke waagiim o xoox teen it sax ka doyna o ñoowes. Waaginum pour xoox kaam ñaamaa waxtu bo no waxtu wax deg mayee, mayee ka koy anda yee ndiig a fadanga goor o rew o xa teɓandong o in fop naa qultuwa nqoox Ndiiki koy xooxa a aareer jega a maya, mayanga ba may jega xa paam xa ɓetaq mbaat ɓeta fa leŋ ya ta mayna ba may ;yaam anda yee a qooq ale yoneerna fo machine courant ke mbaa solaire ke na ne'el waagee magin . weero xoox ka fodna neen ndiiki koy xooxaa bo jeg ngap xa paam ɓeta fo leŋ goor fo rew a qultooxa nqoox. Maaak fa xa caaƈ a qultooxa nqoox ;o jeg o ndik kaaf, jeg o ndik a aareer école "a layel ee ka wetaa o sak ɓasil a aar aka anda ye waagiro laye ñaamel rek a ñoowir soom a refka ya mboɓ ne ndiigna nqooxaa. Weero rime a aar a kaga de ñak o njangik to ga'aa ne bind le école ke nanna ii o nan nene mi jek xa teɓandong axa sakanna. <laughs> <laughs> Ande fok o jikoox no ke xooxoona refkatee ñoowir soom ka waag o ref ee o jiku ɗaxik coxla kaaga sokoy testesna mu tig a betonga o ret jikatin ino moom jiku jikwatin o ta refa. Cikax ale koy ne refa ka felonga ne laytonga ten o rek o ndeɓandong onqe ndiig a fadna te kultooxa fo wo a ref o tew ndax waagee ret Dakar ndax a qultooxa dam machine école a waaga weta o jeg xa paam ɓeta fo leŋ ɗeetan to bindooxre école waagino. Fook o kaf no ke xooxoona jiku teen o ndik ɗaxan boɓ ne kaaga so testesna tig a betangang xeewal a betangang o ndik yaam jombul ee waagiro ñak ya xeewal a jegna kom tan oleeke wetanga o kultu teen jalaa to waaga inoox tan ola gar jik maalo, inoor tan ola gar jik ngaak, inoor tan ola gar jika aareer. Ndaa koy waago tax ke xooxoona yaam ñoowir o xaƴ xa teɓandong axe to jegiro ne fi'oona den to xesiro xirandiro to ande calel no saate fe wax deg mayee ii koy i anda ye gor leŋ we wax deg xooxoox o qooxoox moom gon le ka paangin . II kom baadoole yakaaree dara ka ta refeerna a qooq wax deg i nqooxanga no ke i nqooxna rek i mbaagu mbaan ta ɓasil ke in i ten o waag o ɗofit o ndik jiku, ɗofit o ndik jik fourniture, ɗofit o jik fi'aa fi'aa ɗaxa ke waroona ɗax teen daal. Yaam ɓasil ne na nqooxan to alee simtir o ɓak no ɓak a xata i yaag koy ke refu ke buga deɓ na qooq ale rek bo te paam.
ke ta laya lay ten i soxla'u teen tee moƴo lay a moƴo <laughs> <crosstalk> yaay boy in moy simnang Ndax wo yo koo xooxaa maalo.

II bo xooxaa kene maalo xar fo xar o soxla'a.

Foof le, foof le,

xaye bo foofi jegeerna mam nu nqotaa foofi.

Kon o xiid bo no xiid nu nqooxaa maalo .

yaay boy xa bug o ɓaateen .
I ne nu laytuna rek de baadoola moom a qooq rek a yakaru <noise> ka i nqooxaa maalo ga i nqooxaa a aareer ndaa koy foofi jegangee it weero lay xam jegin foofi jeganga it waaga jal to jegkino itam. II yaam ndiig ne ren moom fop o nga'andoorun ndiig ne ren kay moom moom normaler.
So ndiig ne ren nu nqooxa maalo .
Xooxaam maalo de ndaa wax deg saxadiim maalo, xooxaam maalo ndaa saxadiim maalo foof le ka yaqin ii. A aar ake foof le ka yaqin kaaf ke foof le ka yaqin i axa.
yaay noy in mboy simnang <laughs> dom baay wo nangaa xooxaa maalo ?
hee nangaam o xooxaa de ndaa ren de xooxiim .
A yaam fa xar ?
<laughs> kam lay'u den ee xooxkiim de ndiki im xoox o mbeel o leŋ kut. o mbeel onqe de o njaku leŋ o jegum taaga <laughs> ndaa andaye jaɓiim a qooq <laughs> maalo. Ndaa mbind in kay ga nqooxaa xa ɓiy axe in ga nqooxaq de, gaa nqooxaq aareer ga nqooxaa pooƭ ndaa mi moon kan yoqa mbind ne rek jawanaa den.
Ndaa nangaa xooxaa kene kaaf fo ?
i ga nqooxaq a areer de fo kaaf.
Ndaa wo nangiro reta qol la?
ee kaam jawanaa den futka den <laughs> <crosstalk> jawaa retaa rek.
yaay boy in mbay simnang xar o ɓaat bug o ɓaat teen na qooq ale maalo fe. <crosstalk>

Nanga xooxaa maalo mosa xoox maalo? Na fi'aa bo xoox maalo .

ji faaga xar o maalo yo ndi xar? nam procédure ne nam nam a deme'ooraa

iyo merci yaay boy xar bug o ɓaat teen na qooq ale maalo fe fo nanga xooxaa a ñaaw.
A ñaaw a o kores a naa xooxaa a ñaaw de i
Ndaa wo nangiro xooxaa,
wax deg neem o xooxaa a ñaaw oxene moom a xoox ka a ndetanga nqooxik daal kaam yoqaa mbind ne jawaa put ale.
A aareer koy
a areero de nangaam o retaa yaa da nqooxaa aar ake, i
so aar ake o xooxangan xay Dés fois wo ko jikwa a areer ndi pour o ñoow ole soom o
A aar ake koy i nqooxangaan bo pare e bo ngat fo den no mbind ne i mbatin ke i nduufka ax pour mbaan ee ke yoqna i njikooxin yaam i njikooxangaan xan i njeg ka i njiktaa maalo fo lakas fe pind ke yaa maalo fo lakas fe sereerna fi'eerna EE mbind na ten xa elew axe njikan den a cahiers fo a bic kaaga i mbi'aa teen no maalo fe de fo soxla ke.
<hesitation> na aar ake fop,
Na aar ake kole ten i mbi'aa na aar ake de, maalo fe koy ka i nqooxaq ñaamaa de yaam i nqoox kaa waagna tax i njikwo kiin . Ten i nqooxangan ba ta may sax mam i njikookan i andee me maalo fe jikoortel de ino daal i nqooxanga ee i ñaamaa roog a mos a deɓaa naam el koy mi bon xoox bo jikoox. <laughs>
so wo xaye bo gar a, o kiin a gar'anga mene pour a financer ong o bug bug xoox maalo .
i
xar fo xar soxla'o
Xaye a gar'anga meke koy ken et kan o lay me machine ne na laboure a pour me fo machine andoona yee xan waag o duuf yaam anda yee o labourer anangaam pour dak o xooxaa fo o ɓay yaaga jegkiim mayu. Um jeg machine na andoona yee xaya duufanaam ,a duufanangaam xan ɓaat o waaɗ machine na andoona yee koy machine tew ke e da ɗooqanaam o ten pour a puur ale daaƭ le yoɓ. Ndas waag'angan fuurkatiim daaƭ im jegid <hesitation> teex na andoona yee in yipangaan no maalo fe xan daaƭ le xon, daaƭ le xon walay i njega daaƭ la andoona yee koy refee maalo refee daaƭ la andoona yee i soxla'an no peel ke . Ta layel a ɗaay na seereer, o fadanga mene peel ke fop o wey meeke ndaa a ɗaay ale taxu wiin we nqooxatee peel kaaga to peel kaaga tap tap a mbatoogu maalo. Daaƭ lene watanga men koy wax deg yala waagaam o lay ee kan i nqooxaq mayu de ndqa daaƭ lene moom i ande ke waaguna watin i mbaagangaan koy porose ne damta in ba jeganga teex na andoona yee i yipangaan na mbeel la daaƭ laaga xaya wat e yaaga xay i nqooxaa maalo bo ñaamaa njikwaa de <hesitation> jarajaf waay.
yaoy boy in mboy simnangooyo .
i maxey jaaɓaa nuun.
no ke yaay fe yaay boy fene layna ,
i
xar bug o ɓaat teen,
Ke bug'uma ɓaat teen de anda yee fa lay fe daal fop ka layel ba a fag <crosstalk> anda yee a nam kaaf ke i mbee njeg teen ka i njikooxna aar ake ku i njegna no kaaf ke moom pour o ñoow rek o. AAr ake koy roog a dimle'anga in bo i njeg a aareer i naa njikooxaa teen ndax teen ɗax coxla qoƴu ke in yaam a cikax ale sax yooɓee may i yaam o xiid ole ren moom <crosstalk> dara yo njegeeru teen, kaaf njegee maalo fe leŋ leŋ o njegun. <crosstalk> A aareer njegee kaaf njegee <crosstalk> i kaaga daal bug'um o ɓaat teen no raɓan .
So a aaree wo foga no njikwaa a aareer ndi?
A aareer i njeganga ka jikwuma nangaam o <crosstalk> jikwaa ndaa anda yee a aar ake koy ne o ga'aa goor we den nqupu teen dut a aar ake a ŋadanga ba a ref no mbind ne o ñuxur ole moom goor we saqatun pour de ci'ong cawir sax xaƴa ke fesoona rek ndaa ga mbañta a aar ake den i .
ok
iyo koy
<noise> yaay boy in mboy simnand
maxey jaaɓang
jajafalang no teewaayof xaye ke wene layna xa bugo ɓaat teen?
ke bugma ɓaat teen ten refu yee ino baadoala ke ka i yo'nooxaa no mayu ,ka i yo'nooxaa na qooqa aareer ,ga i yo'nooxaa no pooƭ ka, i yo'nooxaa na qooq maalo. Ndiiki o ɗeetangan na qooq ale aar ake <crosstalk> i yo'nooxaa i mbaagee nooox i njega keke pour mbaag o nqoox mayu ndaa i mbaagiran parce que lang ke ga ɗeg Me waroona waag o xoox aareer <coughs> pour jeg ya foofi mayna magaa lang kaaga ka ɗeg il faut i njeg maaga engrais a refanga ya foofi mayeerna me waroona waago xoox <hesitation> kene a aareer. Maaga o xooxangan keke nangee normal a ndiki te ref no walum fe pooƭ ke pooƭ ke itam pour i mbaag o nqoox bo njeg ka andoona yee i mbaaga njeg ñaamaa teen pour njikoox teen ka jafeñ xar taxun ? Parce que i mbaagee, i njegee moyen ka taxna i mbaag o nqoox bo bo njeg mayu to mbaag o njiku kon ku i nqooxaa ka i mbaaɗaa ka i ñoowna fo ɓasil ne rek ta ref walum fe maalo fe Maalo fe naaga itam <crosstalk> i mbaagee njeg ke moyens ka i njegee moyens ka i mbaagna nqooxit bo njeg bo njeg mayu pour mbaag o ñaamaa pour mbaag o mbi'aa itam.
Nangaa xooxaa aareer,
ii o kores a naa xooxaa aareer ndaa itam kaam yoonaa fo ten.
Kon maalo koy
Maalo nam o xooxan i,
Maalo yo mbane ren xooxa maalo,
ii xooxaam maalo
Jega rendement fa mbaax?
Rendement fe a fi'a a tane'a o ndik rek yaam xar taxun rendement fe fi'aam loyer am machine ne pour te labourer a naam Um rabdin la, a ye ta rabourer na bo paré itam kor oxe mi a duufanaxam ;ndaa yee kor oxe mi duufanaxama bo pare bo maalo fe saxiid waagiim ke xooxuma fop waagiim o diko xemban pour ta waag o sut rendement fa mbaax . Maaga retaam itam bo fi xalis pour jik herbicide comme produit fe na wara daaƭ le mais maaga a soɓa daaƭ le a dépasser a me herbicide fe waguna warit maaga itam daaƭ le xonee a ñaam maalo ba tax rendement fe waagee a <crosstalk> faax .
So no ndiig bo no ndiig o xooxaa?
II ndiig bo no ndiig i nqooxaa,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
Koor oxe kaam bug'ong a laamit bo and bo kom laya yee <hesitation> aar ake dés fois kan njikwanooyo ndax no seko ke nu njikoran ndax no marse fe nu njikoranoyo?
II a aar ake de <hesitation> roog a waasanam o ten in ke i njega o xendanga ax bon marse ke xupu seko ke xaalis koy roog moƴu kaaga kay marse ke den nqupu keke seko ke xaalis ii. <hesitation>

xar bugo ɓaat teen ko bug'u ɓaat teen tig ?
xa'aa anda o jikwanga a aareer.